salaamaaleykum
maaleykm salaam <crosstalk>
ok sëñ bi noo tudd <noise>
maa ngi tudd Mamadou Thiam nekk gérant coopérative bu ñuy wax COORDID <crosstalk> muy coopérative rurale pour développement inclusif de l' arrondissement de Djilor <crosstalk>
donc <crosstalk> tey naka nga gisee campagne ñu ren bi <crosstalk>
<crosstalk> waaw campagne ñu ren bi ni ma ko gisee wax dëgg yàlla <crosstalk> campagne bii jaar na <hesitation> yoon <crosstalk> parce que soo xoolee <crosstalk> ren li ñu <hesitation> li ñu préparé woon lépp <crosstalk> gis nañ ko ba gis loo xamante ni <crosstalk> <hesitation> pp na sunu <hesitation> njort <crosstalk> parce que <crosstalk> tegoon nañ lu ñuy wax ay semence <crosstalk> muy ay semence certifiée yoo xamante ni tegoon nañu ko muy dugub <noise> muy mboq muy gerte <noise> yoo xamante ni ñu ngi ko doon jaay ci coopérative yi ak ay produits yu ñuy wax Apronstar <noise> <noise> donc yooyu yëpp tegoon nañu ko pour waybokk yi nga xamante ni ñoo bokk ci coopérative bi <noise> di ñëw di ko utilisé te gis nañu ñoom wax dëgg yàlla ñëw nañu bu baax <noise> jënd si <noise> <hesitation> semence yooyu nga xamante ni ñu ngi ko doon jaay ci coopérative bi <noise> <crosstalk> waaw <crosstalk>
donc bu ñu xayma <crosstalk> seeni prévision yi ngeen defoon pour jaay ren na na naka la demee par rapport ak communication buñ ci def <crosstalk> ndax jot ngeen seeni objectif wala dépassé ngeen ko wala <crosstalk>
waaw su may wax dama naan <hesitation> objectif yi ñu fixé woon <crosstalk> ren ci campagne bi ak boo xoolee bi ñu génnee campagne bi li nu évalué <crosstalk> <hesitation> da ma naan <hesitation> romb nan ko parce que soo xoolee ci wàllum <hesitation> <crosstalk> semence boobu ñuy wax semence certifié <crosstalk> bu mil bi sens mil bi li ñu tegoon lépp presque mu ngi tolloon ci ay <hesitation> 10 tonnes <crosstalk> presque gis na ni membre yi à travers communication bi ñu doon def <hesitation> Ticmbay <crosstalk> mu doon jaar ci seen portable yi ak émission rajo yooyu <crosstalk> ñu ko doon dégg ñu wax ne leen coopérative bi am na ay jiwu yu ñu fa teg gis nañu nit ñi ñoom ñoo doon doxal seen bopp ñëw ci biir coopérative bi di ñu laaj semence yooyu ñu len koy jaay <crosstalk> te gis nañ sax même Apronstar bi <crosstalk> ji ji nañ lu ëpp plus de 200 sachets <crosstalk> dañoo dem ba produit boobu dafa dem ba jeex tàkk tàkk tàkk parce que membre yi seen téléphone moo doon sonné ñu leen di wax nekkoo ci coopérative bi ñu ñëw di ko jënd si ba mujj produit Apronstar bi dafa jeex ba mu dañoo dem wutiwaat yeneen produit pour au moins xaw a remplacé produit Apronstar parce que demande bi était tellement forte que <crosstalk> ba munuñu ko woon a <hesitation> couvrir munuñu ko woon a satisfaire donc gis nañu ni <hesitation> communication Ticmbay boobu <crosstalk> vraiment <crosstalk> indi na impact bu baax du point de vue <crosstalk> ci sociétariat bi aussi gis nañu nit ñi <crosstalk> dañoo ñëw di adheré parce que comme bi nu xoolee ne li ñu am bëriwul te membres yi ñu ngi ñëw di ko jënd si dañu ne membre rek la ñuy jaay <crosstalk> donc dañoo gis après quelque quelque temps nit ñi ñëw <crosstalk> di adheré que ñoom ñu ne bu ëllëgee bu ñu bëggee ay produits ci coopérative bi ñu mën di ko jënd si parce que ñu mën a nekk ay membres comme gis nañu ni <crosstalk> loolu indi na impact positif ci sociétariat bi parce que yokku na <crosstalk> <hesitation> du point de vue nombre waaw
boo ko doon xayma si ñu dugg ren
waaw
si ñaata la ñuy war di toll
ren ñi dugg <crosstalk> ci xayma mot na 200 mem membres
ñoo xamante ni <crosstalk> ren ren la ñuy soog a
ren la ñuy soog a dugg parce que ci année 2017 bii <crosstalk> ñu ngi nekkoon ci <hesitation> 2000 <crosstalk> ñu ngi nekkoon 1985 membres <crosstalk> actuellement ñu ngi ci deux mille deux 2235 membres <crosstalk> <crosstalk> kon gis nga ni membres yi dox nañu bu baax te fi may waxee ak yow deux mille deux mille 18 bii jeexagul ba am na ay adhesion yoo yoo xam ne ñu nga fa te enregistré gu ñu ko <crosstalk> donc loolu lépp ci même année bii <crosstalk> ci la dugg te loolu li ko waral campagne bu baax <crosstalk> moo waral loolu parce que nit ñi fekkoon ne suffisamment de semence yoo xamante ni c' est certifiée foo ko doon jël si fekkoon nañu fa ay produits <crosstalk> te ñu ngi doon dégg lépp à travers communication bi ñu doon def jaaree ko ci Ticmbay <crosstalk> daawuñu déplacé wu portable yi la fekk ñu doon envoyé des messages alertes <crosstalk> ñu ko doon déglu ak quelques émissions rajo yu ñu def am ñu ko doon déglu donc communication boobu daal defenaa ne moom moo tax nit <crosstalk> ñi <hesitation> def benn <hesitation> retour ñëpp ñëw ci coopérative bi pour di utiliser suñuy produit <crosstalk>
comme ci wàllum jiw <crosstalk> ñaata ngeen jaay <noise> ci ci ci inspectation bi ñaata <noise> nga ko nga ko doon xayma ci chiffre <crosstalk> ñaata tonne wala ñaata kilo ngeen jaay bu ci nekk <crosstalk>
tey su ma doon xayma <hesitation> <crosstalk> ci wàllum mil mi nee naa la jaay nañu plus de 6 tonnes yoo xamante ni ci suñuy membres waxuma nag hors membres <crosstalk> yoo xam ne si semence certifiée <crosstalk> jaay nañu ko ren boo dee xool <crosstalk> ci wàllum mboq mi aussi <crosstalk> li ñuy jaay moo ëpp fuuf fuuf fuuf <crosstalk> 6 tonnes yooyu noonu <crosstalk> jàppatuma le nombre mais environ na ay 10 tonnes yoo xamante ne jaay naa ko si ay semence certifiée la te seulement membres yi laay wax wuuteeg <noise> yoo xamante ni c' est hors membres hors zone <crosstalk> de couverture bu coopérative bi <crosstalk> donc te loolu lépp aussi communication boobu moom moo ko moo ko indi <crosstalk> <hesitation> <hesitation> donc pour wane ni li ñu prévoir roon ñun romb nañu ko ci wàllu communercialisation <crosstalk> romb nañu suñu objectif

gis nañu ne projet Ticmbay dafa war a <noise> jeex ren ndax yéen pare ngeen pour <crosstalk> continué di liggéey ak waa Jokalante <crosstalk> comme wàllum sensibilisation bi ci wàllum sur le plan commercial <crosstalk>
waaw loolu moom pare nañu peut être li may wax rek mooy jeex bi Ticmbay di jeex peut être xam nga ñu dañuy coopérative bu bees <crosstalk> donc amaguénu suffisamment de moyens yoo xamante ni <crosstalk> variment dinañ mën a continué comme ni ko Ticmbay doon defee ak appui yi <crosstalk> mu doon jàppale émission rajo yeeg yooyu yëpp jàppale boobu <crosstalk> peut être su demee moyens yooyu mooy xaw a manqué <noise> mais bëgg nañu aussi wax dëgg yàlla <crosstalk> continué liggéey ak Jokalante <noise> xamaguma nag exactement <crosstalk> ci nan la ñuy tëralee benn partenariat wala benn collaboration ñun ak ñoom mais wax dëgg yàlla bu ñu sañoon communication bi continué parce que loolu dafa ñuy dimbali pour suñuy membres mën a <hesitation> bénéficié wu ci suñuy produits daal <crosstalk>
<noise> donc tey boo ñu doon xelal <crosstalk> pour liggéey bi gën a jëm kanam certes que liggéey nañu <crosstalk> liggéey du ñàkk jafe-jafe <crosstalk> tey loo ñuy xelal <crosstalk> pour que liggéey bi beneen yoon <noise> bu ñu koy defaat mu gën a jaar yoon <crosstalk>
waaw li ma leen doon xelal <crosstalk> juste rek mooy <crosstalk> peut être par rapport ak <hesitation> <crosstalk> communication bi <crosstalk> ñu gën koo yokk ba pare gën a jege <crosstalk> les membres sensibilisation bi gën a gën a yokku <crosstalk> ci à travers les membres maanaam Ticmbay gën a jege <crosstalk> les memebres bu baag nag gën a jege coopérative bi <crosstalk> activité yi ñu yokku ko <crosstalk> mais activités de sensibilisation yi <crosstalk> aka ak émission rajo yi ñu def ko émission décentralisées parce que li tax émissions décentralisées yi gën <crosstalk> émission yi ñuy defee ci au niveau de la rajo <crosstalk> ^parce que émission décentralisée problèmes yëpp ci lay génnee nit ñi dinañ expliqué seen problème <crosstalk> aussi li nga leen di wax <crosstalk> réponses yi nga leen di jox si la ñu koy gën a mën a dégloo ak boo dee dem di defaat émission bi ko rediffusée aussi ñoom dinañu ko déglu ba dinañ wax ñeneen <crosstalk> ñu déglu ko donc moo gën kenn nit dem <crosstalk> à rajo wala ñaari nit def fa émission peut être impact bi du bokk ak impact bi nga xamante ni da nga koo def émission décentralisée foofu daal bëggoon naa ñu gën see taxaw gën émission ñu koy gën a décentralisée <hesitation> <hesitation> <crosstalk>
<noise> nga baal ñu fàttali ñu tur beeg sant bi ak

jërëjëf <crosstalk> Mamadou